Supperimarkeetete mirte yaa supperimarkeetete mine afantanno. Hakkurino babbaxxitino danireeti yaate. Hakkuri giddoye lawishshu gede sagalimmate horoonsi'nayiri no. Hayishshirate saamunimmate horoonsi'nayiri no. Buudhinayirichi qiwaatete gedeere horoonsi'nayirinna babbaxxino dani mirte.

Baattote ofollanna xagge yaa, baattote ofolla yinayi wote baatto kalaqamunni mannu uuyinotanna mannu kalaqinota ikkitukki kalaquyi kalaqantenna ofoltino gara hattee lawishshu gede laga ikkanna xeicha ikkanna, hakkoye xaggeeffantanni hayyo

Umu danancho:-umu dananchooti yaa manchi beettira qoonchisi iima fulannoha ikkanna hakkuno anjesinni kayiise manchu beetti ilamanno woyiite amasi godowi giddo heereenna fullannoha ikkanna lophannohu labbaahu kaayinni haransiranni mayitti seedisidhanni biifise amaxitanno yaate.

Sagale yaa manchi beettira ikko baalunku kalaqamira heerasira hasiisanotta ikkittanna hateno kayinni babbaxino daninni sagala dandaano yaate duuchunku kalaqami saga'lano gari babbaxinoha ikkanno

Minu giddo horonsi'nannihanna minu giddo afamanno uduunne ikkanna hakkuno babbaxino dani uduunni heeranno yaate afamannohunna horonsi'nannihu mine ikkino daafira mini uduunneeti yine woshshinanni. duuchu dani uduunni giddo mitto mine afamanno.

Daganna maate yinnanni woyte, dagate yinnani woyte duucha maate gamba yte daga ikkittano ,maate kayinni mitu mini giddo heerano manni xaphi yee mite maate ikkano duuchu mini gamba yte kayinni maate daga ikkittano ,daga kayinni gamba yte gobba ikkittano

Sicconna badooshshe yaa siccoho yinayi woyite mitte gobba ikkito mitte daga ane riqiwannoe yite qasidhinoha ikkanna hakku sicciyino gobba gobbayiwiinni daga dagayiwiinni sicco calla la'ne kuni te daga riqiwinoho tini tenne riqibbino yine bande anfannite.

Safote latishsha:- mittorricho dagate yiinanni owaante ikitanna hakunosafote loonsoonni losootti yaate qoleno doogo lawinohunni rosu mine lawinohunni fayimate uurinshsha lawinohunninna babaxitino uurinshsha loosiininse dagate uuyinoonnilatishaati

Eganshiishsha yaa mittoricho dagate reqecci asine afinokirichonna wona maciishshinoonnikirichomaciishiinshshanninna buuxinssanni hayo ikitanna hakuno borotenni iko huurotenniyi iko vidoteniinna misiletenni egensiissa dandiinanni

Daddaloho yaa mittoricho hirranniwanna hidhinanniwa mereersha ikke hakiinnino mittu manchi woy daddalaanchu wodhinoricho marre ikka"enna baxiseewoe yinoricho la'ne doorre hidhinanniwaatinna hirranniwaati.

Mini uduunneeti yinayihu miniha ikkanna horosino babaxino danite yaate lawishshu gede sagalete horoonsi'nanni uduunni no uddirate horoonsi'nanni uduunni no babaxino looso loosate horoonsi'nanni uduunni mini giddoafamanno.

Bunu minenna sagalete mine yaa bunanna sagale hirranninna hidhinanni mine woyi bununna sagale afantanno mine ikkanna hakko mine marre kayinni hasi'ni garinni buna callano aga dandiinanni sagale callano horoonsira dandiinanni. Lamenkano sagale inte buna aga dandiinanni yaate.

Seesaho yaa seesiinse biifinse wona noowiinni lende loonsoonnire ikkanna hakkuno, duuchuricho ikka dandaanno uduunnuuyiricho horoonsi'nanniricho hirrannirichonna minira horoonsi'nanniricho ikka dandaanno.

booharanni mereershaati yinannihu booharanni waati yaate hakunno babaxino Dani boohssrishi no yaate godo'letenni booarannihuno muziqunni booharannihu no mannu ganba yee hasaawanna booharannihu no hattono iletenni la'nanni booharannihu no macatenni maciishinanni booharannihu no

Biifisate yaa mittoricho wona noowiinni lende baxisanno gede assine biifinse illete baxisenna wodana goshooshe seekke baxisannonna halchishanno gede assine loonsaanninna biifinsanni doogo biifisate yine woshshinanni.

Ama'note yaa mitu manchi anera tini ama'no kaaliqiya woyi kalaqaanchiya ledo xaadisanoe yee hedinotta hate harunsanoha ikkanna hatino manchu Heewisikkinni ayeeno mishisikkinni ama'nosi harunse heerano doogo

Hijaaraho yaa mitturichira owaante aate mitte uurrinsha mi'nitanno mine ikkanna, kunino owaante hasidhe daggannorira owaante aate injaannowa baalanka manna mereerssannowa owaante uuyitawo ogeeyyera injaannowa la'ne minnoonni mineeti.

mininna biirote uduunne yaa minenna biirote horonsi'nanni uduunnicho ikkanna hakkuno mini uduunnichi mini giddo horonsi'nayi mini giddo horora hosannohominu giddo heerannoho biirote uduunnichino biirote horora hosannohonna ikke biirote heerannoho.

mittoricho hirranninna hidhinanni mereersha ikkitanna hattino hasi'noonniricho marre hidhatenni hasi'noonnirichono hiratenni e'osira manchu loosanno loosooti yaate

Mininna dubbu saadaati yaa minenna dubboho heedhanno saada ikkitanna, mini saada manchu beetti horosira ikkitannore sagalimmate ikko dikkote shiqishate eo afirate woyyannoe yaannore hidhe ceanno yaate. Dubbu saada kayinni kalaqamunni kalaqante dubboho heedhannoreeti.

Muronna shiimadaricho xaalla winxonire ,winxenna fulinorenna kaanisenna fulinore ikkanno hakkuno shiimimmasi yannanni shiima ikkenna muro ikke leellano lophihu gedensanni jawa ikke misse laalenna sagalimate wolurirano horonsira dandiinanni

Muziiqaho yaa mittoricho sirbinanni Babbaxxino uduunninna Babbaxxino massarinni dukkisamme sokka sayiinsanni doogo ikkitanna kunino babbaxeyoorira sirba dandiinanni yaate lawishshu gede gobbayiire amayiire mittu manchirenna kalqeere sirba dandiinanni

Hayyonna bude yaa hayyo yinayiweete mittoricho soka odoote gede assine woleho kula'ni sayinsanni doogo ikitanna hatee hayyo hayyinsse hayyotenni soka sayiinsanni bude baikiniinno alibillite taraawissa yaa

Mini uduuneti yinnannihu mini giddo heeranno uduunne ikkanna hakkuno minu giddo horo aanno yaate ,mittu mini giddo babbaxino dani uduunni no, kuni uduunichino babbaxitino dani horo aannoha ikkanna kaayinnilla mini giddo afamanno horonsi'nannihuno mini giddooti

Sagalete yaa kalaqmu baalunkura heerasira hasiissannote kalaqamu baalunku babbaxxitino garinni saga'lanno yaate mitu bura saga'lanno mitu r'eyoota saga'lanno saga'lano danino babbabxxinte gede baxxitinote

Sicconna badooshshesi yaa, siccoo yinayi woyiite mitte gobba daga woyi mitto qoqqowo xawisannoha ikkanna hakoyeeno sicco calla la'ne kuni konneeti yine bada dandiinanni yaate, hakkuno gobba riqiwe leellannonna xawisannoho yaate badooshshisi konneeti.

Bunu minenna sagalete mine yaa bunu mineetinna sagalete mine yinayhu lamunku bununna sagale afantaaha ikkanna mannu kayinni hasattosi garinni buna callano agara dandaanno sagale callano itara dandaanno kayinni lamunku mittee afamao mineeti

Giwirinnaho yaa mite mootimmate giddo loosanoho mootimmate uurrinsha widooni higge loosanoho oggeessa ikkanna hakkuno loosidhe galitinorira hedo cu'mishishanoho xawisanoho hattono loosi'nannitta dannanna hayyo ku'lannoho.

Faashinete yaa mitto richi aliba nookkirinna alibba nookirixhi haroo ikke daanno woyite woyi hidhe horonisi'naniha Ikkara danidaano woyi la'ne calla aguranniha ikkara danidaano Haaro ikke dayinoha kayinni faashinete yine Hakkoye richo horonisira danidiinanni

Minenna gallanni mine yaa mineho yinayi woyiite babbaxxino looso loonsanniwaati dadda'linanniwa ikka dandaanno intannire hirranniwa angannire hirranniwa babbaxxinorichi afamannowa ikka dandaanno kayeenni gallanni mineeti yinayiihua hee'nanniwanna gallanniwa

Booharani mereersha yaa booharanni hedo adhinannihanna sokka saynsannitta biifino sokka adhinanniha ikkanna hakkuno booharate hedo adhate sokka saysatenna horonsi'nanni mereershati yaate.

Sumudaho yaa mittoricho xawisanoha ikknana mittoricho riqiwinoha ikkanna hakkuno mitte hinge sumundoonnihu qayyarrasi geeshsha woyi soorrina geeshsha kuni konnericho riqiwanno yine worroonniricho sumuda calla illete la'ne kuni konneeti yine bande anfanni.

Ama'note yaa mite woyyittanoe yinnonitta manchu beetti dodhamanni heeranotta ikkittanna hatino ,tene yannara babbaxxino ama'no nooti, ama'no manchu beetto kalaqanchosi xaadanonna kalaqanchosi qaagano doogoti yaate.

Egenishiishaho yaa mittoricho dagate egenaminokkiricho faaje assine xawaabbaho yaate kulannina xawinisanni doogoti hattino babbaxino daninni borrotenino rediotenii Misiletenni dagate leelannowa leelanno garii xawisate

Ammanote yaa manchi beettira kaaliiqasi ammane heeranno base ikkitanna hattino duuchu dani amma'no no yaate kiristinnu amma'no no isiliminnu amma'no no wole woleno budunninna alba balchomuyi daggino garinni amma'nine hee'nanni amma'no no

Sumuda yaa mittoricho sumunde woyi mittoricho xawisanno gede assine kuni konne riqiwanno yinoonniha, riqiwanno garinni sumunde xawishshanna mayiimmasi kulle dagate xawinse worroonniricho sumuda yinanni.

Loosoho yaa duuchu danii xawisa danidiinanniha ikkanna hakkuno manichi beeti lawishshu gede sagalete yee loosanno loosi no barrunni kafallasira loosanno loosi no biirite losanno loosi no mine loonisayi loosi no gobba loonisayi baabbaxino loosino

Owaantetee yaa owaante hasidhe daggino owaatamaanora uyiinnannita ikkitanna tinino babbaxxiteyo dani owaante no yaate lawishshu gede biirote hee'ne agadhite dagginorira yannansannii keeshshitukkiinninna tootayyaabbukkinni uyinanni owaate owaantete yinanni yaate

amma'note yaa mittu manchi woyyannoe yinotanna heerate heeshshosira kaaliqi ledo xaadissannoe yee amma'nanni doogo ikkitanna hattino babbaxitino dani amma'no no isiliminnunniti kiristaanunniti budunna balchoomu garinni amma'ninanniti no.

hodhishsha yaa mittu bayiichinni wole bayiicho harate horonsi'nanniha ikkanna hakkuno ranke ka'ne hendoonniwa muddammoonniwa ranke iillinanni gede kaa'lannoho yaate kuni hodhishshino duuchu danihu no yaate baattote iima ha'nannihu no ayyerete iima ha'nannihu no wayi iima hingeno ha'nannihu no.

Rosu yaa manchu beettira kaimu buicho ikkanna xa kaayiinni manchu beetti bababxitino daninni roso rosanno yaate. egennote yee rosannohu rosu no. amma'note widoonni, amma'no harunsanni widoonni rosannohu rosu no budu widoonni rosannohu rosu no.

Muziiqaho yaa mittoricho sokka saysatenna woyimi mitto gobbaha ikko mitto bude mayimanna mayimma xawinse woleho reqqeci assine muziiqunni woyi sirbunni sirbinanni sayinsanni doogoti yaate.

Safote latishsha yaa mitte uurrinsha dagate owaante uuyitannota latote latishsha ikkanna hakkuno doogo lainohunni, wole wolerichono fayyimate uurrinsha lawinohu, rosu mine lawinohu, hatto hattoorichi safote latishshaati.

Owaantete yaa mitte uurrinsha dagate uyitanno owaante ikkitanna hattino duuchu dani owaante no yaate doogga loosiinseenna doogote horaameeyye ikkinayi gari no waa loosiinseenna wayinni horaameeyye ikkinayi doogo no fayyimmate uurrinsha loonseenna hakkiinnino horaameeyye ikkinayi

boohaarranni mereershaati yaa babbaxino daninni boohaarsannori no yaate sirbunni boohaarranni dani no godo'letenni boohaarranni dani no mito wote illetenni la'nanni boohaarranni dani no macciishshinoonnirinnino boohaarranni meessaneeti godo'linannino boohaarranni kuni kayinni boohaarranni mereershaati.

Hara, daa"attonna darama yaa ,harate yinnanni woyte mitu bayichini ka'ne wolu bayichira harate, ha'nanni woyte kayinni babbaxinoricho daa"attanni, babbaxinoricho la'nanni kayinni manchuni ikko wolu wolu qarrinni keeru hoongini darama kalaqantano.

Mini uduune yinneemmohu mini giddo hosanoho yaate, babbaxitino horora hosanoho , horonsi'nannihu kayinni mini horora ikkanna lawishshu gede gobba loonsonihano mine abbine qoxxo'o ,meesaneo lawinore loonisanihano mini

Godo'lete yaa babbaxxitino godo'le ikkitanna hattino babbaxxtino basera babbaxxitino uurrinshara godo'linanni godo'le no yaate, tini godo'leno mite eote godo'linanniti no mite mannimmate guuntera godo'linanniti no hattoote yaate

Daa'atona darama yaa harate yinayi woyite mittu bayichinni wolu bayichira harate yaate ha'nanni saatera kayinni babbaxxinoricho kalaqamuyi nooricho daa'antanni ha'nanni kayinni darama daggannohu cancunni baashetenninna ooltotenniiti

Hara, daa"attonna darama yaa ,harate yinnanni woyte mitu bayichini wolewa ha'nanni yaate, ha'nanni saatera babbaxinoricho daa"attanni yaate, hate daa"attanni bayichuyi bayicho ha'nanni woyte babbaxinoricho dhaggeeffattanni kayinni darama baashetenna olitetenni daggara dandiittano.

booharsha yaa boohaarranniwanna hedo hedo adhinanniwa hedo soorri'nanniwa woluwinni loonsanna mittoricho la'nanni odo'linanni oso'linanni booharranni hedo cu'mishiishshannoricho afi'nanniwaati yaate

Biifisa yaa mittoricho nooha biifinse baxisano gede assine woyyeesine loonse baxisano gede biifisate yaate, kunino duuchu danni horonsi'nanni yaate qalameno buuranni horonsira dandiinanni, loonse biddi assine biifissa dandiinanni.

minenna gallanni mine yineemmo wote babbaxino dani looso loonsanniha ikkanna kayiinni hakku gallanni mineeti yineemmo wote manchi beetti heerannowaati minisi giddo galannowaati.